Kom n doya bihi n toori kom maa bihi anahi n nyɛba bokati nim ka bi zaŋ toora shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ nuɣso bi so yɛla liiga sabinli kayino yɛ liiga dozim

Duu puuni kuɣusi be duu maani ka teebuli za di sunsuuni teebuli maa zuɣu binyɛra pami ka kuɣusi maa zuɣu kuushini nima panpami duu maa dikpina nyɛla zaɣa piɛla ka di zuɣusaa gba nyɛ zaɣa piɛla.

Niriba n ʒia ka so ʒi bɛ tooni ka ye niɛn'sabla ka pili zipil'sabinli ka niriba pam be pata puuni ka ye niɛn'piɛla.

Dabba n ʒɛya bi kpaarila bin niŋdi di kpeeni pai nim ka bi gbubi ka yɛ liiga dozim ka so pili zipiligu ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka mori gba bɛ bi nyaanga

niriba n-ʒiya ka shɛba ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga ʒɛhi ka gbubi tuuta nima tuuta nima maa mali zaɣ' ʒɛhi ni zaɣ' vakaha ka binwɔɣila wɔɣila be bɛ nyaaga.

niriba m-be soli zuɣu bɛ bala laakuma m-baɣili taba niriba ayi ayi shɛba yela neen' sabila ka shɛba ye neen' piɛla laakuma maa galisiya pam mɔri be ni maa ni ka zoya be bɛ tooni.